Oku na iiyimati mbyoka hayi kunwa. Ohayi ithanwa kutya uundombo. Uundombo owo iiyimati iitoye nowu holike kaantu mboka ye na uuvu womikithi dha yooloka, oshoka ohawu kwathele iilyo yolutu.

Oondjuhwa odhi li odho oombwanawa mokutekula. Odhili hadhi gandja oshivelelwa oshindji uuna omuntu we yi dhipaga. Aantu yamwe oha ya vulu woo okudhi landitha ee ta yiimonenemo oonyuku dha gwana nawa ya wape okufuta iinakugwanithwa ye.

Otu na iini yopashiwambo, mpoka hapu tsilwa iilya. Ohatu tsu tatu longitha omihi oshowo oluhwati, ndoka hatu longitha ukogongela iilya uuna ya halakana oshowo okukomba po iiyagaya pehala lyokutsila. Oluhwati olwa longwa momwiidhi, dho omihi odha longwa miiti yakola noya hongwa nawa.

Onduli oyo oshinamwenyo ha shi adhikwa mEtosha, oshili osho oshile kiikwawo, oshina othingo onde, sho ohashi hupu mokunwa omeya. Oshili wo osho sha talika ko hashi li omafo giimeno mbyoka iileleka piikwawo.

Aanafaalama oyendji oyeli ya landa omashina, omambakumbaku ngono hage ya kwathele uuna taya longo omwiidhi miikunino yawo, nenge uuna taya teya iiyimati yawo. Omambakumbaku ohage tu kwathele oshoka omuntu ngele owa longo iilonga iidhigu ohovulwa.

Omandombo ogo gamwe geli haga adhika melundu. Opuna woo omandombo gamwe ngono gasimana mokugandja oshiyelelwa, oshoka ohaga kala gena omafo omatiligane , ngono haga likolwa nokuninga ekundu.

Uumeno wuundombo owo wumwe hawu kunwa, wo owo wumwe hawu tewa ngele waadha wo tawu kalandithwa nee, owo wumwe uutoye wuna o vitamin ombwaanawa molutu lomuntu owuli wuholike lelalela kaantu.

Omashina ngano ogo gamwe hatu longitha ngele tatu nduluka po omahala getu gokuninga iikunino. Ogo wo hatu longitha uuna tatu teya iiyimati mbyono twa kuna miikunino yetu ngaashi omapungu. Oyi li hayi tu kwathele, oshoka omuntu ito longo we koonyala.

Aatalelipo oyendji yaza kiilando ya yoloka oye hole oku ka talelapo momahala ngono geli moondundu oshoka oye hole oku kala yelimo tayi ithaneke yamwe oha kalamo taa dhana uuvideo wawo yalonda koondundu yaka ulukile aantu yokiilongo hono yaza.

Oombuto ohadhi landithwa komatala hono hadhi kala dha tulwa dha yoolokathana. Iilya oyili moshako yadho, Omapungu ogeli moshako yadho, iilyaalyaka oyili moshako yadho noofukwa odhili moshako yadho. Ano shino ohashi kala oshiwanawa oshoka omuntu ngele owahala omakunde ogo owala tolanda nongele owahala iilya oyo owala tolanda.

Oomeme oyo yamwe yehole iikunino yiikwamboga thimbo limwe oto adha taya longitha omatemo oku tsika iimeno yawo, oyeli haya kala ya topolelathana uuna taya longo miikunino yawo.

Monena okwa longwa uushina uushona mbono hawu lungu evi uuna omuntu ta ningi oka kunino ke pegumbo. Nena oha longitha ashike okashina hono ta lungalunga evi. Nena ohashi mu kwathele nuupu opo a longe meendelelo.

Oongombe opena dhimwe hadhi ululwa momayulu, ongele ndhoka hadhi yaminine nenge dhina omukithi gontumba. Ethimbo limwe ohadhi kala ne dha tulwa oongodhi dha pita momayulu. Ohadhi peyelwa wo iikulya momatemba ngoka ga hongwa moshiti ano iinima yo pamuthigululwakalo.

Iikwamawawa mbyono ngaashi hatu yi ithana tatu ti oombaka, ohayi andjakana nawa uuna omuntu to yi tekula. Ohayi tu pe iiyemo tayi ziilile mokuyi landitha. Ohayi tu pe onyama uuna tweyi dhipaga e tatu yi tema tu lye.

Iingulu Iingulu ohayi munwa noya simanekwa noonkondo oshoka ohayi vala tayi endelele. Ohayi vala uungulwena owundji nena oyi li tayi matuka mokulandithwa iimaliwa yopandondo yi li nawa.

Oondjuhwa ndhono oontokele odho dhimwe dha talika ko dhina onyama oyindji. Ano odhili hadhi longithwa oku dhipagelwa aayenda nenge tadhi dhipagwa piituthi ngaashi oohango nande iituthi yomavalo.

Oongolo, iinamwenyo mbino hayi ithimwa eengolo oyi li poludhi lwafa lweendoongi. Eyooloko olyi li ashike mpano kutya dhino odhina iiyala iiluudhe niitokele. Ano eengolo melaka limwe ohadhi ithanwa oosino . Oha dhi adhika ne ngaashi mEtosha.

Omuntu ngele to kunu iimeno oho longitha ominino dhomeya dhono dhuku andjakaneka omeya po mahala ga yoolokathana, shino oshiwanawa oshoka oho tekele iimeno ehala enene noonkondo.

Mongashingeyi ohatu longitha omambakumbaku, ngono hatu longitha okuhelela momapya nande oofalama, ngono nokuteya wo ogo hatu longitha naashino ohashi kwatha, opo iilonga yi kale iipu nokupwa pethimbo.

Ondungu nayo oyi li ya simana, oshoka nayo ohayi kunwa. Shampa we yi kunu popepi nayo oho tula po opaipi yomeya, shono hashi yi ningile oshipu okuyi tekela. Uuna ya sa enota ohoyi tekele. Ombwanawa, oshoka ohayi longithwa momahoka.

Oondjamba odho iiyamakuti mbyono ya talika ko onga oyo iinene kiikwawo . Oyili wo nayo hayi nu omeya . Aatalelipo oyendji ohaya kala yeli muuwato, yeli momeya, taya talelepo omadhiya mpono hapu monika oondjamba.

Oongombe dhono dha konekwa hadhi gandja omahini, oodhono haku ti omambalamana, ano nenge tutye omambulu. Konyala oongombe dhono odhindji oondudhe dhina iiyala iitokele. Nena ohadhi kala nee nduno dhili moshigunda dhili momikweyo nomikweyo. Odho dhimwe dha konekwa hadhi gandja omahini.

Iikwamboga mbino oyo yimwe ya talika ko onga oyo onziililo, ano mono aantu haya hupu. Ohayi koko tayi endelele, ihayi pula omeya ogendji ngele tayi tekelwa nena oho adha aantu oyendji taya kunu iikwamboga mbino, opo yi imonene iipalutha.

Omuntu oho vulu okukwata oohi pamaludhi gayoolokathana. Omuntu oto vulu okulongitha uunete okashona ngele to yulu omakene nenge oohi dhi ili. Oho vulu wo okuzala omanyala, opo wi igamene kuu mone oshiponga.

Aanafalama oyendji oyeli haya landitha oonyanga. Oonynga otuli hatu dhi longitha oku tula momihoka uuna tatu teleke, yamwe oyeli haye dhi landa yota kedhi landithilula, odhili hadhi gandja wo oshimaliwa oku zilila moku landitha.

Kombinga yaanafaalama mbono haya munu oongombe oya koneke kutya oku na oongombe nenge uutana mboka uufupi. Ndjino oyo ya tali ka ko kutya ombuto ombwanawa okumunwa, oshoka oyi hole pomwiidhi gwa ziza nawa.

Uuna ombwa ya loloka nande ya za muukongo oyili hayi thuwa po momeya mono hayi kala ya lala. Shino ohashi yi kwathele opo yi hwahwapaleke olutu lwayo lu kale lwa talalelwa nawa.

Oongombe ndhono hatu ithana tatu ti odho oombalamana odho dhimwe dhili hadhi gandja onyama oyindji. Uuna omuntu we yi tsela, nena oho vulu oku yi landitha e to imonene mo oonyuku odhindji, opo wu wape oku kwathela aanegumbo lyoye mpeya naampeya, oshowo oku tsela poohango nande poosa.

Iimeno oyindji mbino ohayi kunwa pomahala ga yooloka, iho yi kunu owala kehe mevi ndyono wa adha, oho hogolola nee shi ikwatelela kevi, to kunu mevi ndyono epu, ndyono ewanawa nokukuna oomboga.

Ohi ndjino ohatu yi kwata miishana. Nena odha simanekwa, oshoka oontoye dhi vule nodhomefuta. Ohi oho vulu okuyi tekula yo oyi na onyama ontoye noonkondo.

Aakonakoni nenge aataleli yopiikunino ohaatala nokukonakona iimeno ndjoka omuntu akuna, nayamwe ohaalanda po iimeno mbika opo yekeyitsike komagumbo nenge miikunino yawo. Omunikunino ohakala ta gandja uuyelele nkene hakunu nokusila oshimpwiyu iimeno ye.

Oohi odho hatu munu. Ohadhi tupe omweelelo dho odhili hadhi tu etele iiyemo ngelee twedhikunu ano twedhi munu ohatu dhilanditha etatu imonene mo iiyemo yoku kwathela aanegumbo yetu. Ohatudhi tekulile nee moma wagalala aga Monikila.

Otu na omuti ngoka hatu ithana omukwa. Omuti ngoka hagu mene pomahala ga yoolokathana. Ohagu pungula omeya mekota lyago. Ogu li hagu monika gwa tya uufo uushona mbono hawu dhindi ombepo oshona.

Otu li tatu adha omavo miishana ngono haga mene kohi yomeya. Oge li ogo gamwe ge holike kaantu yokomikunda, oshoka oye ga tala ko onga iipalutha. Ohaga palutha nawa omuntu wu kale wu na olutu lwa pama.

Ngele tashi ya kuunafaalama, aantu nena otatu kongo ehala ndyono lyaandjuka nawa opo tu kune po iimeno. Ano iimeno mbino ohatu yi kunu nee, yi lyaathane kokule niikwawo, opo kaa yi nanathane omeya. Nena ohatu kongo nee ehala lyaandjuka nawa.

Omambakumbaku ogo ngono geli hatu longitha ngele tatu pulula omapya getu nenge tatu galongitha miikunino mbyono hatuyi ithana tatuti eefaalama. Embakumbaku olyili halyinu omahooli naashino ohashi watele omuntu mokulonga iilonga mbyono itaayi vulu okulongwa komuntu.

Oondjuhwa ohadhi munwa momikalo dha yooloka. Ngele opena yamwe haya longitha uundini uushona hawu monikila mbono hawu tulwa omeya ngele tadhi nu, yamwe ohaya leke nande taatsu omahela eembululu opo ya wape okutula mo iikulya yoondjuhwa. Oondjuhwa odhili dha simana oshoka ohadhi gandja omweelelo kaantu.

Iikwamboga oyindji oyili hayi kunwa pevi ndyono ewanawa, mpono puna uuhoho nonena oto adha nee ya ziza nawa uuna ya tekelwa nawa noya filwa nawa. Oyili hayi gandja oovitamine komuntu uuna weyi li.

Miilando ya yoolokathana aakiintu nayo oya konekwa ya ninga aayuli yoohi. Ohaya longitha uunete okuyuula omakende nande oohi dha yoolokathana miishana. Oohi ndhino ohaye kedhi longitha taya landitha opo yi imonenemo iiyemo yawo nande taya kamuna woo natango.

Eemina konyala odhili meendundu, ano meendundu mono mwa konekiwa omo muna okawe nena iilonga oyindji yoomina ohayi longelwa meendundu mono hamu kala muna eendilimani tadhi tatula, ano omamanya taga gongelwa aantu taya kongomo ongopolo.

Oondjuhwa odhindji odhili hadhi napa puulonzi mpono pe na okahidhi okazizi, ohadhi kala tadhi li uupethipethi wawo. Oondjuhwa odhili odho iinamwenyo yimwe iikwamawawa hayi hupu nonkalo yili nawa oshoka ihadhi pula iikulya oyindji.

Opu na wo pomahala mpono hatu kala twa kuna oongala, ge na wo omwiidhi. Omahala ngaka oga lukwa kutya omahala gokuthuwa po, mpono omuntu to vulu okuya wu ka ithanekele po.

Omambakumbaku ogo gamwe haga longithwa ngele tashiya mokuvungagula evi. Omuntu ngele owa hala oku ninga oshikunino shoye oho longitha ne eshina ndino hali ithanwa embakumbaku. Ohali tu wathele oshoka ohali nu omahooli lyo ohali hingwa komuntu atala mpono tombakula.

Oohi odhili hadhi hupu mokutekulwa momeya. Aantu oyendji uuna yedhi tekula ngele oya mono kutya odha gwana okuliwa ohaya kutha oonete eta yedhi yulumo opo yavule oku kalanditha oshowo okutala ndhono dhilimo mpa dhithike.

Omatamba oge hole okukunwa ga mangelwa kuuti nenge kuundhalate. Shika ohashi ga kwathele opo ga koke nawa, nande oga tula ko itaga teka. Omatama ogo iikwamboga yi na oovitamine, yo ohayi longithwa okutulwa komahoka.

Aantu oyendji oye hole oku ngeshefa oongombe dhino dhomambalamanya oshoka oongombe dhino odhili hadhi gandja omahini ogendji uuna to dhi kanda, odhili woo hadhi gandja onyama oyendji uuna we dhi dhipaga, no ohadhi gandja iiyemo uuna wedhilanditha.

Iinamwenyo mbyono hatu yi ithana tatu ti oongolo ohayi hupu mokunwa omeya, oshoka omeya oga simana noga talika ko onga ogo omwenyo kiinamwenyo ayihe. Iithitukuti mbino yomokuti yongolo ohayi hupu mokunwa omeya.

Iimeno mbino hatuyi ithanwa uundombo oyo yimwe hayi dhana onkandangala ngele tashiya pokulya , oshoka oto li ngoye oto nu. Oyina omeya omatoye ge holike kaantu unene tuu nando onda dhini oku tumbuka oge holike kaakulupe oshowo kaatiligane.

Miilandopangelo ngashingeyi omuli muna omagumbo, ngaashi gamwe oga tungwa ga londathana, nagamwe oga tungwa omafupi. Shino otashi ulike kutya aantu miilando oyeli mo ya yoolokathana. Opuna mbono yena omagumbo omashona, naambono yena omagumbo omanene.

Aantu ngele yamunu oohi , ohaya longitha oonete okudhi yulamo nenge ohaya longitha omandoloma okudhi tulamo . Oohi ohadhi kalandithwa koofabulika nenge taya kutha yakalye komagumbo.

Oondjamba, oondjamba oyo iinamwenyo yimwe ya tali ka ko oyo iinene yi vule iikwawo, yo oyo wo ya talika yina oonkondo. Ombwanawa oshoka ihayi hindi, ashike oya nika oshiponga ngele oweyi hindi, oshoka ohayi yo nagula yo oyili hwepo.

Aalandithi oyendji oye hole okulanditha oontanga dhiikwamboga. Oye hole okulanditha oofukwa, iilya yomahangu, oombe oshowo omakunde.

Eengombe ndhono dhomambalamana, ndhono eenduudhe dhomayala omatokele, odho dhimwe hadhi gandja omahini, oshowo onyama. Odho dhimwe dha talikako hadhi gandja omahini ogendji, ngono haga kuthwa omagadhi ngono gokukandulukapo ombuta.

Aatalelipo oyendji unene aatiligane mbono yaza komindhingolokolongo dha Europe , oye hole okutalelapo iilando unene mbyoka yina oondundu , oshoka oye hole okuyako yakalonde koondundu , yo taya ithaneke omafano gawo.

Aawambo oyeli ya simaneka iikulya yopashigwana ngaashi nda dhinioku tumbula oshithima shomahangu oshowo onyama yokulila metiti, ndono lya longwa meloya ano mevi.

Uumenye owo iinamwenyo ya simana ngele tashi ya kaatalelipo. Okamenye oto ka adha wo ka thanekwa kiimaliwa yaNamibia. Oke li wo haka gandja onyama, ko ohaka gandja wo ombanza ndjoka hamu longwa oondhikwa dhokukwiinina aanona paShiwambo.

Ngele tashi ya kombinga yoshimwenyo, ano omahala mpono omuntu ho vulu okuthuwa po, ohapu kala pu na uutale womeya mono omuntu ngele uuvite uupyu ho vulu okuyoga, ngele wa mana okuyoga to ka kuutumba po wu li momuzile to nu nande okakunwa koye , ngye wu na po ngaa okakulya koye.

Uuyuhwena Uuyuhwena mbuno uushona manga wu na iiwike iishona ohawu tulwa pehala lyontumba e to wu tulile mo oolamba, opo wu dhengwe kuuyelele. Ohawu tulilwa mo uunima womeya, wu nwe noshowo uunima wiikulya mono mu na iipalutha yawo.

Oongombe momikunda nomikunda ohadhi pewa iikulya pethimbo lyondjala. Iikulya ohayi tulwa momayemele nenge moombaali, e tadhi pewa nduno opo dhi lye. Ohadhi kala wo dha tsuwa momayulu dha tulwa oongodhi ngele ohadhi yaminine.

Aalumentu oyendji yongaashingeyi oyeli haya hupu momukalo goku muna oondjuhwa. Aano okuna oondjuhwa ndhono oontokele ndhono dha talikako odho dha simana uunene ngele tashi ya pakutekula, odhili hadhi gandja omayi, osho wo onyama nosho wo iiyemo oku ziilila mokudhiladhitha .

Iinamwenyo mbi hayi ithanwa ta ku ti ongolo oyo yimwe ya talika ko ya simana. Ohayi adhika mEtosha, oya talika ko yi na omayala omatokele nomaluudhe. Oya simana kaatalelipo, ohayi hokitha yo oyi na onyama ontoye.

Oku na uudhila mboka hawu hupu momakuti ngaashi ompo. Osho oshikwamawawa hashi kala mokuti. MoNamibia ohashi a dhika kokashana kiinamwenyo. Oshi li oshiwanawa oshoka ohashi eta aatelelipo moshilongo.

Egumbo lyopamuthigululwakalo olya simanekwa kAawambo, oshoka ohaye ga dhiki momikalo dha yoolokathana. Oto adha nduno yamwe yadhika egumbo lyopashiwambo lyatungwa noondunda dhomwiidhi, tadhi dhikwa nduno niiti.

Oondjuhwa odho dhimwe oompu oku tekula , oshoka ihadhi pula iikulya oyindji. Odhili hadhi gandja Omweelelo uuna dha dhipagwa, odhili wo hadhi tu pe iiyemo ngele dha landithwa, oshoka omuntu oho vulu oku landitha nande ondjuhwa yimwe okoondola ethele.

Oondjuhwa ndhino odhi li hadhi ethwa, opo dhi lye omwiidhi, oshoka omwiidhi nguno ohagu dhi kwathele opo dhi koke lela nawa dhi na omalutu nosho wo onyama ya ndjangumuka nawa. Oondjuhwa dhino ohadhi gandja omalwenya gokulongitha kiikuti, dho ohadhi gandja iiyemo ngele we dhi landitha.

Uuyuni showaputuka ngele owakuna nande omatama goye .iholikolawe toying tete noonyala.

Embakumbaku ohali tukwathele mokuteya omwiidhi. Omwiidhi ngono hatuti o Luciano ano omwiidhi ngono gu holike hagu kwathele ethimbo lyondjala oguholike kaanafaalama oshoka ohagu palutha iipalutha yawo ethimbo ngele omwiidhi gwa kukuta.

Ngele owa tala konyala opuna wo omahala gomalandithilo nande gaatalelipo mpono pe na aantu ya muna uuhi mbono uushona, wa tulwa momakende omayelele ha ga monikila, shino oshili onga uunapelo waantu.

Pomahala goma landithilo ohapu kala puna iilandithwa oyindji onga puna oofukwa, oonkenya dhontumba, iilya, oombundukufwa niikwawo oyindji, ohayi landithwa, oshoka oyi holike kaandonga iikulya yopa muthigululwakalo. Yamwe ohaya landa nokuli onga ombuto yaka kune.

Aantu oha ya hupu mokulanditha iilya nande omakoloni, kehe ngaa shono taa vulu okulanditha. Nena oha ya tula nee meeshako tadhi kala nee dhapatululwa opo aantu shi taya landa oye wete kutya omu na shike moshako, ndadhina okutumbula omuna nande omakunde , nena aantu oha ya yi nee mpeya yakalande.

Ongolo oyo oshinamwenyo shimwe hashi adhika mokuti, oshi li shi na omalwaala omatokele nomaluudhe. Oshi li hashi hupu mokulya omwiidhi, osho wo mokunwa omeya. Oshi li hashi gandja ombanza mokulongitha oondjato nenge iizalomwa.

Oshinamwenyo shino ohashi ithanwa taku ti ompanda. Oyi hole okukala popepi nomeya, yo oyo yimwe yomiinamwenyo yomokuti yi li po ya simana, oshoka ngele omuntu owa adhika we shi dhipaga e to kutha ko oniga ndjono, nena oho pewa egeelo.

Oondjuhwa odhindji odhili hadhi hupu mokulya uupathipathi .odhili hadhi kala pomwiidhi ngonl hagu kala gwa ziza nawa. Oondjuhwa ohadhi gandja omweelelo uuna yasa nenge uuna dhavala omayi oshowo hadhi gandja iiyemo uuna omuntu wedhi landitha.

Iimeno oyindji konyala ohayi kunwa muuplastika oshoka ogo omukalo omwaanawa gopetameko. Oma mengo oge hole oku kunwa muu wagalala pethimbo omashona nangele gakoko ohaga kuthwa mo gatulwe moshilambo opo gavule okutsikwa nawa.

Aatalelipo oyendji ohaya longitha uumbawutu okuyoga momeya nongele oyeli molweendo taya mono mo oondjamba ohaye dhi kala kokule oshoka oondjamba odho dhimwe nana kadhihole okukalika popepi kaantu oshoka odha nika oshiponga kashona.

Aawambo oyasimaneka iipungulilo yiilya, yomakunde noshowo omapungu mbyono yalongwa miiti oshowo oondunda ndhono hadhiyi gamene komvula ndjono yalongwa momwiidhi.

Pomagumbo gomiti aanona ohaa kala ye li po taya dhana ya nyanyukwa . Yamwe ohaya kala woo ya humbata omahemele nenge omandini uuna ta yayi kedhiya. Nena shino ohashi kala tashi ulike uukwakumwe oshoka oya simaneka omuthigululwakalo.

Omashina ngano haga ithanwa omambakumbaku ogo gamwe haga longithwa uuna aantu taya teya nande olwiishi . Ogeli haga wathele oshoka omuntu nena inopumbwa oku kafuta aantu oyendji opo yeye yeku wathele. Oho longitha ashike okuteya neshina nande oku vundakanekitha evi neshina.

Oongombe odhi li pamaludhi. Opu na oongombe ndhono hatu ti oondumetana ndhono dhomatunda omanene poombunda. Oyo ombuto yimwe ya konenenwa ombwaanawa, oshoka oyi na onyama ombwanawa nokuyotha.

Aalumentu yopaife oyeli haya kwata oohi . Oyeli haya yulu oohi taya longitha oonete nongele unene yakwata omakende , ohayega opaleke, tayega yogo , tayega kutha nande omandjandja , opo yawape yekega landithe.

Aatalelipo ngele ye ya moshilongo, oha ya kala yena omathano ta ya thaneke iinamwenyo. Oha ya kala ye li mohauto, ngele ya adha erngoshi nando odha lala mpono oha ya thikana opo ye dhi thaneke kaapena nando ogumwe te yi gumu oshoka odho dhimwe dha nika oshiponga.

Oohi adho iinamwenyo yina ombiliha moku mona oyina ondjila ofupi oshoka ihayi pula iikulya oyindji omuntu ethimbo limwe oho vulu okuyi muna mokahala okashona todhi tulilelemo omeya oohi odhina ondjila ofupi.

Oshiwanawa okumuna oondjuhwa , oshoka ngele owedhi tekula odhindji oho vulu okudhi landitha kiimaliwa wo oyindji . Odhili oombwanawa okutekulwa oshoka ohadhi vala omayi ogendji nongele gatenduka oho mono uuyuhwena owundji. Oondjuhwa odhili hadhi gandja osheelelwa.

Empumputu, empumputu osho oshinamwenyo shono sha talika ko hashi hunu ohaku tiwa nee ngele oweshi mono tashi nande opandjeni nena ope na oku holoka uudhigu wontumba ongele otu hulitha omuntu nenge pomukunda gweni tapu hulitha omuntu.

Iimeno oyindji oyili hayi kunwa momisholondondo dha yoolokathana. Opuna yamwe mbono haya kunu nande iiyimati ngaashi omakwaava, ohaye ga kunu geli momikweyo dhu ukilila. Ohaya enditha mo ominino dhomeya, ndhono hadhi wathele uuna omuntu ta tekele iimeno ye.

Konyala ngele to kutha uuhi mboka uushona wa hala nando owu ke wu mune, oho kutha eyemele e to tula mo omeya, ngoye to wu tula mo nenge to tula monayilona hayi monikila to tula mo omeya, opo nduno to wu tula mo wu li momeya opo kaa wuse.

Aatekuli yoondjuhwa oye li haya longitha iipilangi mokudhika iikunino nenge iikuku yoondjuhwa. Ohayaa kala wo ya tula mo uushipa mbono ha wu keelele omayi opo kaa ga halakane uuna oondjuhwa dha vala.

Omihoko odha yoolokathana nomithigululwakalo odha yoolokathana woo. Oto adha yamwe mbono ngaashi ha tu ti aahimba ohaya lala moondunda dha longwa moomwiidhi osho wo dha longwa momaloya. Oondunda ndhino odha konekwa dhi na uupyu, dho ihadhi lokele nande uuna omvula tayi loko.

Iimeno oyindji ohayi kunwa momikweyo, nena uuna to yi kunu oho tula po omunino gu li puyo mpono we yi kuna ngoka hagu ende omeya uuna toyi tekele naashika ohashi ku kwathele nduno opo ehala alihe li mone omeya ga gwana.

Aayuuli yoohi ohaya longitha eenete dhono dhina uumbululu uushona oku hogololamo nenge oku kwata oohi momatale nomiishana. Shino ohashi ya kwathele oshoka oonete ihadhi kuthamo iinima oyindji ohadhi kuthamo owala oohi dhono dhakola.

Opuna omahala ogendji omawanawa ngono gopaushitwe. Ogashitwa gafa uudhiya nenge oondundu mpono aantu oyendji yehole po oshoka ogatalika ko onga gopaushitwe.

Iimeno oyindji mbyono tayi adhika moondundu oyo yimwe mbyono ya talikako onga hayi pungula omeya momakota gayo nenge momafo ,tayi pungula ethimbk lela nande uule womwedhi nenge wiiwike oshoka ohayi kala momutenya.

Nena ohatu tula oombundufukwa moontungwa ngele tatu landitha. Kutya nduno oombundufukwa, iilyaalyaaka, omahangu noombe ohatu tula nduno moontungwa ngele tatu landitha, oshoka oontungwa ihadhi pupyaleke iinima.

Omabana nago ogeli taga dhana onkandangala, oshoka aantu monena ohaye ga kunu . Ogeli haga koko taga endelele go hago naana haga tila omutenya. Ogeli ga simana, oshoka nngele owe ga kunu ndele toga landitha ohaga zi iimaliwa iiwanawa.

Ondjuhwa yOshiwambo ohayi kala ombwaanawa uuna toyi li noshithima shomahangu. Oho kala nduno wa tula po nande onamunanate yo Coca-Cola. Oho vulu nande okukala wa tula po iikulya ngaashi omboga, omatama noonyanga. Ohayi palutha olutu nawa.

Iimeno oyindji konyala ohayi tekelwa owala pautekinolohi, aantu ihaya tekele we nomayemele, ohaya longitha owala oopayipi dhono adhika sha shimine nawa omeya dhameta opo shaashi ngele ohadhi egamene kaadhi se komeya.

Ngele tashiya kombinga yiithutukuti okuna okamenye, okamenye osho oshinamwenyo shimwe shasimanekwa sho osho wo shatothwamo shatulwa nokoshimaliwa, ko okena ombanza ndjono hayi hikwa ano hayi ningwa oodhikwa dhoku kwiinina uuhanona uushona

Unene opena oopololeka tadhi dhana onkandangala, dhono hadhi kala unene tuu momilonga. Mono hamu kala mwa topolwa omithima dha topolwa dha topolwathana, mono hamu kala muna oohi. Nena shino ohashi kala nee oshiwanawa oshoka oho kunu mo oohi dha yoolokathana, pamaludhi gi ili nogi ili.

Iingulu. Iingulu oyo yimwe yakonekiwa yihole monyata, ano iingulu iiwanawa oshoka ihayi pula iikulya oyindji ngele to yi tekula. Nongele owe shi dhipaga to shi landitha, ohashi landwa lela aantu ta ya endelele oshoka oshi na onyama ontoye.

Omatama. Omatama ohaga kunwa gelyathane kokule, opo gawathelathane ngele gakoko nande gatulako, nena kageli meshwata limwe. Opo gapathathane omufudho omwanawa nokwandjagakaneka ngele omuntu tolikola pokati nomatama oto vulu okwendapo. Ile hatu galongitha momuhoka.

Etekulo lyoohi oli li hali hokitha. Aatalelipo oyendji ohaya kala ya ngundumana taya enda enda nokutalela po omadhiya ngono ga tekulwa oohi. Oohi odho dhimwe hadhi gandja omweelelo oshowo hadhi etele aakwashigwana iiyemo okuziilila mokudhi landitha.

Iimeno oyindji ohayi kunwa pamalupe nomalupe. Opu na ngaashi mbyono iikwamboga ohayi vulu okukunwa pashinanena tayi kunwa pamashina yo ohayi tekelwa wo komashina.

Oohi odhi li momeya dha yoolokathana. Opuna ndhono oontokele, oontiligane oshonwo ooshunga. Uuhi mbuno owu li owo wumwe hawu hokitha unene kaatakelipo owo wo wumwe hawu pi mbala uuna we wu tema.

Omuntu ngele to munu oohi pokandaama nenge pokatale mpono oho kala wa tula po okapulakata wa shanga po edhina lyoohi ndhoka dhi li mokatopolwa moka. Shino ohashi ku kwathele nande owu na aatalelipo oho ya lombwele kutya moka owa muna mo oohi dhini po.

Opu na oohi ndhono dha talika ko dhi li mefuta ndhono hadhi yogo dhi li pamwe. Omadhina gadho ohadhi ithanwa oodolfin. Ohadhi kala nduno tadhi ya kombanda yomeya, tadhi ya komunkulofuta. Odha talika ko oonene mefuta..

Omatama ogo omawanawa oku kunwa, oshoka ohaga koko taga endelele go ohaga tulako omatamona ogendji. Ogeli hatu ga longitha oku tula momihoka, omuntu oho vulu woo oku galya ina gapya, ogo ohaga gandja iitungithi kiilyo yolutu.

Aagundjuka oha ya kala ya hangana uuna tashi ya punafaalama wiimeno. Oha ya kala ya ngundumama pehala lyoshikunino ta ya paathana omayele, uuna ya hala okulanda iimeno nenge ta ya tsaathana omukumo.

Oshinamwenyo shono hatu ithana tatu ti ondjima, oyi li dhili pamaludhi ogendji. Opu na ondjono hatu ithana tatu ti o gorilla, yo oyi li yi na omafufu olutu aluhe. Pakutala ngele owe yi tala koshipala ototi nande omuntu, ashike eyooloko oli li mpano yo oyi na omafufu.

Ongolo oyo oshinamwenyo shimwe hashi adhika meEtosha oshowo oshinamwenyo shimwe hashi gandja onyama yokulya. Oshina wo ombanza hayi longithwa iilonga yimwe ngaashi okukuthwa iikutu, oondhikwa nosho nosho.

Pashiwambo aantu ohayali omboga. Omboga to yili watulilwapo ngaa oshithima, kutya oshomahangu nenge oshepungu . Omboga ohayi telekwa omuntu atulamo omatama nenge onyanga ihayi telekwa lela komuntu atulamo iinima oyindji.

Oombaka odha simana Pashwiwambo, oshoka ohadhi munwa kaantu yokomikunda. Haunene hadhi adhika moondoolopa. Odhi na wo onyama ontoye yo onene. Ohadhi landithwa kiimaliwa yopokati, nda dhini okutumbula ethele nomilongontano.

Konyala kehe moshilongo, opu na iimeno mbyoka hayi hupu ethimbo kaali shi lyomvula, ano hayi hupu, hayi mene moondundu nohayi kala yi na omafo omashona. Yo ohayi adhika momahala ga yoolokathana.

Kombinga ohatu longitha omambakumbaku ngele tatupulula omapya, oshowo naahuno komikunda ohatu longitha omambakumbaku shashi ohage tugwathele eefoola dhawo ohadhi kala dha londa nawa nando omvula yiye yoshikungulu nena ihadhi kungululwa po ohadhikala dhathikama nohadhi endelele mokulonga.

Omuntu ngele owa muna oohi oho kala we dhi gumbila wa tula momahala ga yoolokathana. Ohashi kwathele ngele omuntu to ke dhi pela mo iikulya, oho umbile mo ashike opo dhi lye, oshoka owe dhi topolela nale momahala omashona.

Oongolo odhili hadhi adhika meEtosha ano mokuti, odhili wo hadhi hupu mmeya. Odhina iiyala iitookele niiludhe, odhili hadhi hokitha kaataleli po ngaashi mbono yaza kiilongo yopondje, ohaye ya taya futu opo yedhi tale, oshoka yamwe kiilonga yawo kadhiko.

Oongombe ndhono dhomambalana oontokele dhina iiyala iitokele dhomakutsi omanene ndhono kadhina ooniga, odho dhili omuhingo ndjigilile moku muna oshoka odha konekwa dhina omahini ogendji dho odha konekwa woo hadhi vala tadhi endelele konyala ndhino ohadhi munwa molwa omahini.

Omuntu ngele owa hala okumuna oohi, oho vulu oku fula elambo, ndyono hali ithanwa ondama. Oto vulu nduno oku kala we li topola momala ngweye to tula mo nee nande oohi, uuntangu, uukende, shino ohashi ku wathele oku muna oohi dhoye nawa.

Otuli tatu adha omagumbo ogendji gatungwa popepi nomafuta. Shino hashi hokitha aatalelipo uuna yeya moshilongo. Oye hole okukala popepi nefuta taya dhengwa kombepo ontalala nawa. Yamwe oto adha woo taya kayula oohi, oshoka oyeli popepi uunene.

Oondjuhwa odhili hadhi tekulwa pomaludhi. Omuntu oho kongo nande oshipeleki shoye eto dhengelemo oolaka mono oondjuhwa hadhi vulu oku valela omayi nongele wamono kutya omayi oganingamo ogendji nena ohokutha okambamba etotolaa koolimwe opo wula landithe.

Oombautu nenge oosikepa otatu dhi adha komahala gomafuta. Ohatu dhi longitha okuyula oohi nenge tatu taaguluka omafuta tu uka kiilongo ya yoolokathana, ohatu longitha oombaautu oonshona nenge oonene.

Onduli osho oshinamwenyo sha simana, ohashi eta aatalelipo yo kondje hiilongo oshoka kehe gumwe oha kala a hala oku tala oshinamwenyo shono hashi ithanwa Onduli. Shono sha tali kako osho shina omuthika omule, shono sha tali kako osho ha shili omafo go kondungu yiimeno.

Ngele owa hala wu shi ende nawa oto vulu okukonga uunayilona mbono uuluudhe mono to vulu okukuna iimeno yoye ngaashi omamango, uunawamundesha nakehe shoka wa hala okukuna oto vulu okushi kuna muunayilona moka. Shika ohashi ku kwathele, opo wu ka kune iiyimati yoye.

Omuntu oho vulu okumuna oondjuhwa dhi li pamaludhi nomaludhi nenge to munu oondjuhwa, oombaka, oshoka iikwamawawa mbino oyo hayi vulu yi tse yi thithe , ano ohayi longele kumwe.

Unene aatalelipo mbono yaza kiilongo niilongo nande aatalelipo yo momudhingoloko gwoshilongo ohaya longitha oohauto dhono dhakola hakuti ee fobaifo dhono dhina wo uutala , dhina iipundi oyindji. Ohaya kala wo ya humbata omathano uuna ya thikama pehala lyontumba ohaya kala ta yiipelenda.

Omuntu oha vulu oku kala e na oshikunino, ye oha vulu nee oku kala e na omunino gwomeya ngono ha vulu okunkala ta tekele nagwo iimeno ye. Shino ohashi munkwathele oku tekela iimeno kehe opo yi wape oku koka nawa nuupu.

Omuntu ngele wa kala wuna edhiladhilo lyoku tekula oohi nena owuna oku kala wa konga ehala mpoka todhi tekulile, mono hadhi kala dhili momeya osho wo owuna oku kala wa konakoona kutya odhi hole iikulya yini.

Omukalo omuwanawa gokukuna iikwamboga nenge iiyimati ogo ngono gokuyi kuna yi li momusholondondo ya landulathana. Oyi hole tayi kunwa yi li meni lyootenda ndhono hadhi yi gamene yaa pye unene komutenya nenge yaa kwatwe kuupuka.

Ondjambaa oyoyimwe yina oonkondo oshowo oshinamwenyo shimwe shatalikakoo ongaa oshikuntu kiikwawo. Ohashiithanwa woo takuti oShinime Shiivula oyo yili yina omunkati guna ondilo shoo osho nee hayikala yatulwa molugumbo opo yaadhipagwe.

Omuntu ngele owahala okukuna omatama oho vulu ne okukala wadhika nande uupaala watulwa momikweyo nomikweyo, shino ohashi wathele opo iimeno yoye mbyono yomatama yikale yamena yilathane nawa momikweyo nomikweyo, naashika ohashikwathele wo opo yikale yilathane kokule nakashona nakashona opo yipaathane.

Ngele tashiya piikunino yomatama nande yo manuwa nande ya kehe tu shono wakuna ohayi tulwa mothayila, othayila elalakano okwingamena kafuthi ano opo kayi yakwepo osho wo Iinamwenyo opo kayi yonangule.

Oondjuhwa ndhono oondumentu ndhono hatu ithana omakondombolo, odhili hadhi tekulwa, oshoka odhili hadhi gandja omweelelo omuwanawa, dho odhili hadhi munwa opo dhi gandje ombuto, mo kulonda oondjuhwa ndhono oonkiintu opo dhi vale.

Oondjuhwa odhili pamaludhi gayoolokathana oshowo nomalwaalagadho ogayoolokathana. Opena oontokele, oonduudhe, oondjimbi ohadhi kala dhili pomahala gayoolokathana. Odha simana oshoka ohadhi dhipagelwa aayenda oshowo okuga ndja omayi.

Mefuta omuna Oohi dha yooloka. Omo wo muna Oohi dhono dhili po oontiligane. Omo wo muna Oohi dhono ooshunga. Omo wo muna Oohi dhono oontokele, sha yela kutya mefuta omuna Oohi omaludhi no maludhi. Ndi inekela ga konda pethele.

Momafuta omuli tamu adhika oohi ndhono oonene, ndhono melaka lyoshitakumi hadhi ithanwa taku ti ooDolfin. Oohi ndhono odho dhimwe oonene dhi vule oonkwawo dho odhili hadhi adhika mokati kefuta.

Oondjuhwa odho tadhi dhan aonkandangala mokutekulwa. Aanafaalama oyendji ohaya munu oondjuhwa, oshoka odho hadhi vala omayi ogendji, dho ohadhi gandja oshimaliwa tashi endelele. Uuna we dhi landitha oho imonene mo iiyemo oyindji ya gwana nawa.

Aantu oyendji oyeli taya hupu mokutekula oondjuhwa dhono hadhi gandja omweelelo dhono hadhi gandja omweelelo uuna yendhi dhipaga dhi dhili woo hadhi ya wathele uuna dhavala omayi mokugalanditha etayi imonene iiyemo opo yiwape okulongitha shono yahala.

Oongombe dhono dhomambalamana odho dhimwe dhakonekiwa hadhigandja omahini uuna omuntu wedhikanda, odhili hadhigandja omahini ogendji. Omuntu oto vulu wo okuyidhipaga etwimonene ko ombelela ohovulu wo okukutha ko ombanza ndjono hovulu okulongamo iikutu.

Okulya oshimbombo shepungu ohashi kala oshiwanawa uuna to shili nomuhoka gomboga nenge gonyama yongombe ya kwewa. Shino oshiwanawa oshoka oshimbombo shepungu osho shimwe shina oonkondo uuna omuntu we shi li.

Otuna omaludhi goohi. Otuna oohi ndhono oontiligane, oontokele oshowo uuhi mbono uushona wafa wulipo wuna uulungu uule . Kohi yomatale nenge kohi yefuta okuna oohi dha yoolokathana dhili pomaludhi ogendji.

Oombaka nadho odhili iinamwenyo iiwanawa moku munwa . Oombaka odhili hashi gandja onyama kutse aantu ,odhili woo dhina ombiliha dho ihadhi pula iikulya oyindji nena omuntu ohovulu nee okudhi ningila okakololo kadho mono tadhi kala tadhizi.

Oombuto ohadhi landithwa pomatala nenge omuntu ta landithile pegumbo . Ethimbolimwe oha kala nee edhi yoolola edhi tula mooshako dhi ili nodhi ili dhimwe ohadhi kala dha tulwa muundini washangwa omadhina ngele omuna oofukwa okwashangwa oofukwa, ngele mwiya omuna omakunde okwashangako omakunde, ngele mwiya omuna omanuwa okwashangako omanuwa.

Aatekuli yoohi ohaya tekula oohi muutale, ano ya fula omalambo nomalambo yo kohi oya tula ko oonayilona, opo omeya kaga pwine mo. Ohaya kala nduno tay akutha uunete uushona taya kutha mo uuhi taye wu tala kutya owa koka shi thike peni ethimbo olyo ndyoka.

Oohi odhi li pamaludhi. Okwa konekiwa ku na oohi ndhono oonde. Oohi ndhono ngele odhi li nande omefuta nande momulonga ohadhi ende dhi li ehwata. Oohi ndhino oohi dhimwe dhi li po dha shitwa dhi na uutotona dho hadho naanaa dha simanekwa okuliwa, oshoka oonshona.

Ngele tashiya kemuno lyoondjuhwa ohadhi munwa pamaludhi ga yooloka thana thimbo limwe omuntu ota vulu oku kala alongitha omukalo goonete ano uushipa hadhi monikila. Ohapu tulwa woo ominino dhomeya nande dhono hadhi valele hapu gongala omayi.

Iikwamboga oyindji oyi li hayi kunwa momahala ga andjuka nawa ngaashi iikwamboga oomboga dhoPashiingilisa odhi li hadhi kunwa mootenda mono hadhi kala dha gamenwa nawa opo dhaa pye komutenya oshowo ohadhi kala wo dha gamenwa okuliwa po kiinamwenyo.

Konyala omuntu uuna to ningi oshikunino shoye, nda dhini oku tumbula shiikwamboga oshiwanawa wu shi ninge pehala mpono li li popepi nomeya ,ngoye to kutha oopayipi wu dhi dhike moshikunino shoye, opo wu kale to tekele iikwamboga yoye nawa.

Omatama mongaashingeyi ngele ga li ohaga likolwa ko, etaga tulwa miikeleyita ano miikalate. Nande tutye ngaa mu wega tula. Ano tutye nande omuntu toga opaleke nengeto ha yogo, ohashi kwathele nawa, go omukalo gondjigilile omuwanawa, nande omuntu wa landa, nena ohoga lulilwa ashike epakete ndo.

Okuli kwa longwa omashina goku tekela iikwamboga mbyoka iishona. Ongaashi nee uunawandesha nomboga. Nena ohayi vulu oku kunwa muunima uushona etayi tekelwa. Ngele ya koko opo nee hoyi kutha mo etokeyi tsika.

Ngele omuntu owa mono oohi, oho kutha ngaa nee okayele nokanima kokapulasitika mono todhi tulile mo iikulya, po opu na omikalo dha yoolokathana dhoku gandja iikulya koohi dhoye momeya ndhono to tekula.

Iikwamboga, ekembilyi ohadhi kunwa dhi li momikweyo. Dho ohadhi kongelwa ehala lya andjuka nawa. Dho ohadhi kunwa dha fa dhi lyaathane popepi nenge dhi lyaathane kokule. Dho odho wo dhimwe ndhono ihaadhi koko dhi ye muule ano oofupi.

MoNamibia omo mono mwakonekwa muna oshimeno shimwe shili muumbangalantu ano mombuga shono hashi vulu okupula oomvula noomvula nenge oomwedhi noomwedhi inaashi tekelwa. Oshina omafo omanene, osho shimwe sha konekwa hashi pungula omeya uule wethimbo ele, ano shono hakuti oWelwitchia.

Ongolo oyo yimwe yili hayi adhika mEtosha ano mokuti. Oyili yina iiyala iiluudhe nolwaala lumwe olutokele. Oyili hayi gandja onyama una yasa. Oyili wo hayi hokitha oku talitha kaatalelipo mbo yaza kiilongo yayoloka.

Aatwkuli yoohi oyeli haa tekula oohi dha yoolokathana, oto adha pena yamwe mbono taya tekula omakende. Omakende ogo gamwe omawanawa, go ogo gamwe omatoye. Omuntu ngele e ga landitha ohavulu omu imonenamo iiyemo yoku ikwathela mpeya na mpeya.

Omukalo omwaanawa gokutekela omakunde nenge iikapa, omuntu oho kutha omunino wegu tula muule etogu tsu oombululu opo gupite omeya gatekele iimeno yoye oshinano nenge ehala enene.

Uunafalama owo mbono tawu dhana onkandangala. Omuntu ngele to toto ongeshefa yoondjuhwa oho kala nduno wa pumbwa iinima oyindji ngaashi tayi landula mpa: oho kala wa pumbwa nende uushipa, opayipi mono ngele oondjuhwa dha vala omayi taga kala osho wo ehala lyokudhigamena.

Aanasikola yokosikola yimwe yokenongelo okwali ya talele po oshikunino shoohi. Omukuluntu goshikunino shoohi okwa li ayelutha ohi, te ya ulukile nkene oohi hadhi munwa. Shino otashi ya kwathele opo ya ka tote iikunino yawo.

Oondjuhwa ohadhi munwa. Shampa wedhi munu nena oho kongo ondungedhiladhilo okudhitulila ponokanima kiikulya. Kadhi hole nana okulya unene dho ihadhi koko tadhi endelele. Ombwaanawa ngele dhapya momahoka nenge momagadhi.

Oonete odho dhimwe hadhi gandja egameno lyotango ngele tashiya kiimeno mbyoka omuntu wakuna, ngele owa kuna nande omboga ndele toyi tula meni lyonete nena niikombo itayi vulu oku yonagulapo iimeno yoye.

Iikwamboga oyindji oyili yihole okukunwa pevi ndoka etiligane oshoka olili enenguni nawa mpono hayi kala ya manguluka oku kokela. Iikwamboga oyili tayi gandja iimaliwa kaantu uuna weyi kuna oyindji etoyi landitha nawa.

Aantu miilongo ya yoolokathana, ohaya longitha omikalo odhindji oku yula oohi. Yo oyeli wo haya kunu iimeno yawo ya tegamathana nomilonga dhomeya shono hashi kwathele opo iimeno yawo yi koke oshoka oyili popepi nomeya. Ano ndadhini oku tumbula omambanana. Yo ohayi longitha oonete oku yula.

Oonduli odho dhimwe hadhi kala dhili pamwe, nongele odhili mokuti ohadhi kala dhili pamwe kadhi hole okukala miinamwenyo iikwawo. Oombwanawa oshoka kgadhi nana aatalelipo yokondje yiilongo niilongo ta yeya oku talelapo, shino ohashi kala oshiwanawa woo.

Pashiwambo otatu longitha eenete ngele tatu yulu oohi momatale nande momithima. Oonete ndhono ohadhi tu wathele okuyula oohi oonene noonshona ngaashi oontangu noshowo omakende. Onete oyili ya simana mokuyula oohi mooshana.

Otuna omaludhi goongombe ngaashi oombalamana ndhono dhi holike kaanafaalama. Ohadhi tupe oshiyelelwa , odha tali kako odho onga dhina ondilo. Nena ngele oweyi landitha, oweyi landitha koshimaliwa shindji. Odhi li hadhi tupe oombanza.

Ondjamba osho oshinamwenyo shimwe, shoka sha talika ko onga osho oshinamwenyo oshinene kiinamwenyo iikwawo. Oyo wo ya simana, oshoka oyi na omayego ngoka haga landithwa koshimaliwa shi na ongushu yi li pombanda.

Tatu popi uutekinolohi. Mongashingeyi uunamapya owa nduluka po omashina ngono to vulu okulunga nago evi. Ngele tashi ya pokukuna iimeno eshina ndino ewanawa oshoka ohali tu kwathele okulunga evi moshinano oshindji noshifupi.

Omeya, omeya ogeli gasimana oshoka oho ga talikako onga ogo omwenyo, nena ngele kapuna omeya aantu otaya si kenota, iimeno nayo woo otayi si kenota osho woo iinamwenyo. Nena aantu mboka oyeli haya te ke omeya nenge taye ga pungula ga ningila uuna kaapuna omeya.

Oondjuhwa odhindji ohadhi munwa. Omuntu to kongo ehala nande omegumbo, e to munu oondjuhwa dhoye, opo wi ilikolele mo oshimaliwa shoku ikwathela naanegumbo lyoye, noshowo okulya onyama, okudhipagela aayenda nenge okugandja omagano.

Opayipi ndjino oha tuhilongitha onga oshilonga shunafalama. Ha tuhilongitha oku andjakaneka omeya opo gathike kitopolwa ya yolokathana opo gathike kimeno nge tatuyitekele oyili ya simana no nkondo uunene ohayi wathele okutekela ehala enene.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shimwe shatalikako shasimana miilongo mbika, oshoka oyina ongushu, ohayi hokitha wo aatalelipo mbaya za kondje yiilongo niilongo . Oyina uuwanawa owundji oshoka ohayi gandja onyama.

Omuntu ngele to toto po oshikunino shoye, owa pumbwa omashina. Omashina ngono hage tu kwathele oku fula iilambo, oku lunga evi li kale lya yapuka nawa, sho toya wu kune iimeno yoye evi nalyo tali kala lyi etha nawa. Ohashi kwathele ne evi lyi kale tali tsamwa kiimeno nawa.

Aanafaalama oyendji oyeli haya tekele iimeno yawo nomandini. Omandini ngono oga longwa nduno gena okashashaminitho keli kondungu, shono shili hashi wathele iimeno opo yi mone omeya ga gwana nawa.

Ngele omuntu wa yi pefuta oto adha pena uumanya, ano uuweka. Sho omeya gefuta gaa kunguluka nena oha pu thigala uumanya uushona, owo nee twaadha aatalelipo yopefuta taa wu kongo po uumanya mbono uuwanawa. Na otaa kewu longitha iinima ya yoolokathana nokuyoolokathana.

Aantu oyendji ohaya munu uuyuhwa mboka uushona, ihe owa pumba, oshoka hawo naanaa hawu longithwa piituthi nenge okudhipagelwa omuyenda. Ohawu longithwa okumunwa neyaka aantu taya li megumbo, ihe haku landithwa.

Ontsa. Ondhila ndjino ontsa oyo yimwe ya talikako yina omagano kiikwamawawa iikwawo ayihe, oshoka oyamonika ha yi mono kokule. Oya pumba no ha yi kala ngaashi kombuga. Oya yambekwa lela noonkondo mokumonako.

Uuhi mbuno otuli hatuwu adha miishana na ethimbo limwe otwaadha twewu kutha mo twewu tula momandini tukewu tule momadhiya, tuwu tekule wuninge uunene. Tatuwu tekula pamukalo onga goshinafaalama ano okumuna opo wuvale waandjakane wukale owundji lela noonkondo.

Miikununo ngashingeyi omuntu oho tuka mo nee oopaipi dhomeya dhibli meendjila neendjila neendjila momoo omuntu wa kuna iimeno uoye ohayi watheke ngle tashi ya pokutekela oshoka nenakuna we okumana po wthhimbo nokushasha po.

Onkoshi Onkoshi ndjino oyo oshinamwenyo shimwe sha talika ko nenge tatu ti oyo omukwaniilwa, ano uuna dhi li mEtosha. Oya simana, oshoka oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi nana aatalelipo.

Otu li twa koneka ngele tashi ya moofaalama ohamu kala mu na oondunda moka omuntu ho yi naapambele yoye. To yi ko wa ka tala eshito shi li li. Omo nduno aantu haya ka lala moondunda moka. Ohapu kala pu na omapandela goshilongo ngono taga hokitha.

Aantu oye li haya kwathelathana mokuninga iikunino. Miikunino iimeno oyindji ohayi kunwa muunayilona uushona, tayi tekelwa nongele ya koko, opo nduno omuntu ho vulu oku ke yi tsika. Shino ohashi kwathele wo omuntu gumwe shampa eyi kunu ngawo ohe ke yi landitha kooshimwe nooshimwe.

Oowa odho dhimwe dhi holike kaaluudhe noshowo kaatiligane. Opu na ethimbo limwe to adha omuntu tedhi kunu nenge to adha dha mena kudho dhene, mono aantu haye yi dhi kutha taye dhi longitha iinima ya yoolokathana, yamwe ohaya imonene mo iiyemo okuziilila mokulanditha.

Monena ngele aantu taya teya iilya yomahangu nenge iilyalyaka, nena ohaya longitha omaludhi nomaludhi giitutithwa. Monena aantu ohaya longitha oondoloma ,omayemele nosho tuu mono hamu humbatwa iilya ngele tayi falwa kolupale.

Iikwamboga mbino oyo yimwe yasimana, oshoka ohayi gandja iipalutha kaantu, oshowo ohayi gandja wo iipalutha kiinamwenyo ngaashi iingulu. Ano omafo ngo geli ko omazizi ngono aga kuthwa ko tagatulwa tagapewa iingulu yilwe manga mbi tayuupu po ngo omatokele ohatu ga landitha.

Muuninginino woshilongo Namibia omu na oshimeni shoka hashi ithanwa kutya omukwa. Oshimeno shoka hashi hupu mombuga, shi na uufo uushona sho osha simana. Osha ta lika ko onga oshimeno hashi hupu oomvula noomvula noshi na ekota hali pungula omeya.

Aanyasha monena oya kutha ombinga mokumuna oohi ndhono haya kala ya tula momeya. Ethimbo limwe ohaa kala ye na omambo taya ndhindhilike ondjele yomeya ngoka ge li muundama.

Konyala aantu oyendji ohaya hupu mokukuna iimeno ya yoolokathana, ngaashi omapungu, oshoka omapungu ogo gamwe ngono haga koko taga endelele, go ohaga tula ko mbala, go ohaga gandja oshimaliwa mokulanditha. Ohaga kala ogendji noonkondo go oge holike kaantu.

Otuna oongombe dhayoolokathana oongombe dhino ohatu dhi itha omambalamana oongombe dhi dhomakutsi omanene. Otwedhi talako ne onga hatudhilongitha mokukandwa omashini oshoka odhina omashini ogendji.

Uundama mongashingeyi owuli tawu longithwa okutekulila oohi, mono omuntu ho tula omeya, to tula mo uuhi mbono uushona e to kala ho wu tulile mo iikulya. Nena shino ohashi kala omukalo omupu gwokutekula oohi.

Okamenye osho oshinamwenyo shimwe sha talika ko sha simana oshoka ohashi gandja onyama na oshili wo ngele weshi dhipaga oho kuthako ombanza, moshipa shako ngoye to longo mo iizalomwa yokuzala ngashi omapaya.

Ngele tashiya kombinga yuunamapya otuli hatu kunu omatama. Omatama ogeli gatalikako ogo iikwamboga yasimama hayi dhana onkandangala mokutula momihoka osho wo okulanditha, ano ngono ga simana shaashi ohaga longithwa kehe esiku konyala kaateleki.

Omahala gamwe nga ngano otu li tatu ga adha pomahala mpono hapu fulwa omatale. Momatale mono hamu munwe omakende, ano oohi. Olya simana oshoka oli li palupe luunafaalama, uunafaalama woohi.

Oshini Oshini osho shimwe sho pamuthigululwakalo, mpono hapu tsilwa iilya yo mahangu nenge ongaya . Aantu ohaya longitha nduno omishi nolwaati lo ku komba po.

Uudhila mbuno owo wumwe pamakonakono wa monika kutya owo wumwe uunambili. Hawu kala wuli komilonga, moNamibia oto vulu oku wu adha komilonga ngaashi koRundu no keeShakati ngaa kiishana. Owu hole ko tawu kongaakonga uupethupethu wawo.

Oonete odhili dha simana mokutu wathela oku kwata oohi oshowo oku gamena oohi dhono dhili momatale dhono twamuna. Ohashi tuwathele wo opo tudhi gamene kutya oku yakwamo kaantu nande kiimuna yaa gwile momeya.

Uuyuni paife sho wa putuka ngele tashi ya kombinga yuunamapya, omuntu ngele owu na okakunino koye, oho ka tula owala ominino, ano ominino dha andjakana mo. Ohashi ku kwathele okutekela omahala ga yoolokathana, shi vulithe to kutha eyemele to tekele kooshimwe nooshimwe.

Ope na wo eshina moka muunayilona hamu kunwa uumeno. Iimeno mbino ongaashi nduno omboga yuushimba, osho wo yilwe. Ohayi kunwa nduno muupakete mbuka ngoye to kutha mo wu ka tsike.

Pamuthigululwakalo gwetu gwoshiwambo ohatu longitha oontungwa ngele tatu teya iilya, iilya yomahangu nena ohatu yi tula moontungwa, nenge momayemele. Omayemele ngashi ngano uumbali owo wumwe uuwanawa hatu longitha ngele tatu teya iilya.

Omambakumbaku ohatu ga longitha ngele tatu pulula omapya oshoka ohaga endelele okulonga, ohaga nyanyula Evi nawa oshowoo ohagetu wathele okupulula ehala enene muule wesiku limwe nenge muule womasiku gaali ogeli woo onga ongeshefa yokeiimonena oshimaliwa

Ehala ndino ehala hali adhika pomagumbo gaayenda mpono to kutha nande aakwanezimo lyoye e tamu ka lala mo mu li momeya tamu yogo.

Oshinamwenyo shino shonduli osho shimwe sha talikako shi hole aantu nena oto adha ne aantu oyendji yaatalelipo ta thanekwa yeli pusho taye shi kwata nande okomayulu, nokomulungu.

Methimbo lyoshinanena ngaashingeyi, omuntu ino pumbwa we okukuna nenge okutsika iimeno yoye to longitha oonyala, oho longitha owala okashina ngoye toshi humpula mo. Shino ohashi kwathele opo shi toshi kutha mo ohashi zi mo nomidhi dhasho, e toshi tula pehala lya landula. Ohashi yi mo owala nomidhi dhasho inaadhi yonuka.

Ehala limwe ndino ohatu li adha ngaashi mo Namibia ohatu li adha muushimba nando omuntu wuuka nando omuntu tozimo mowaambo wuka Koshiwakopo ohatu li adha pokati mpoo ehala lina oondundu nuumeno mbono hawu vulu okuhupa momutenya nande pehala kaapena omeya.

Aantu oyendji konyala oye hole ehala ndono lyo moondundu ndono hali hokitha aatalelipo, oshowo omahala ngono geli moondundu ohaga adhikwa muushimba ngaashi pokati kOtjiwarongo ngele wa uka nande oko Swakopo omuntu oto vulu oku dhi adha po noondeyina wo.

Omahala ngaashi ngaano ohaga monika miilandopangelo ngaashi Ovenduka, kamanyamba uunene omahala ngoka ga nika ombuga. Oondundu nadho ohadhi kala dhili komahala ho.

Iimeno oyindji oyo yimwe mbyono tayi wapala oku ningwa miikunino, ongaashi omboga yopa Engilisha, omatama nena ngono oga pumbwa oku kala nee we ga kongela evi ewanawa mono ge na oku koka ta geendelele toga tulile po nee ominino dhoku andjaganeka omeya.

Mongaashingeyi ohatu munu oondjuhwa ndhono dhili pamaludhi, opuna ndhono oontokele ndhono dha tali ka ko onga odho ombuto ombwaanawa ndjono hayi koko tayi endelele oshowo oyina onyama ontoye, yo ompu okumuna. Oombwaanawa noonkondo.

Uulaka mbuno owo wumwe hatuwu longitha ngele tatu munu oondjuhwa ano mpono hapu valele oondjuhwa hapu gwile omayi, nena ohashi tukwathele nee ngele ondjuhwa yavalele po omayi opo owala hatu gaadha moka ihaga yiwe kohi, ehala limwe lyalongekidhilwa okuvalela oondjuhwa.

Eshina lyokuhwa nenge lyokulima eshin andino lyokulima olyo lyimwe lyin omatemo omawanawa oshoka ohaga limi taga tula iinima melandulathano momikweyo nomikqeyo iinima yayelekathana.

Ehala lyili polupe lwoshinyanga mpono aantu haya kala ya kuutumba yahungila. Taya hokolelathana omahokololo ga yooloka ngaashi uuteyo, taya ningi oongano ya thuwapo yuuvite ombili yeli pefuta taya dhengwa kombepo.

Mongaashingeyi aantu ohaya hupu miikunino ngaashi aantu mboka taya ningi oshikunino shawo taya landitha nande omakwaava, omamengo niikwawo yilwe. Oshili lela sha simana notashi humitha oshilongo komeho.

Aantu ohaya kala ya hangana komilonga taa yugu oohi. Ohaya kala nee nena taya longathana, ya tenteka nande odhimwe poshiitaafula yo taya pukululathana nkene yena okudhi vula, nankene yena okudhi longitha, naadhoka yena okukwata mo.

Omatama ogo gamwe ngono ga talikako haga koko taga endelele. Ano aantu ngashingeyi ohaya kunu ne omatama noku konga uushina woku ga yalula noku ga teyako. Shino ohashi kwathele mehendelelo lyoompumbwe.

Ehala ndino olyili lyasimana miitopolwa yomo Namibia nosho woo miilongo yimwe yayolokathana no hatu lyiithana ombunga. Mombunga omuna uumeno uufupi fupi lela noyili yasimana oshoka ohayi talelwapo kaataleli yokondje yoshilongo.

Ngele tashi ya kiikunino ngaashi iikunino yomatama oho kala wu na othayila ndjono tayi ga gamene kaaga pye komutenya, ohayi ga gamene wo kaaga lokwe komvula, opo kaaga mone omeya ogendji sha pitilila. Ohayi ga gamene wo kiinamwenyo, opo kaaga yonagulwe po.

Oondjuhwa oontokele odhi li hadhi munwa oshoka odha konekwa hadhi koko tadhi endelele. Ngele owa munu okayuhwa kena iiwike iyali, oha ka koko taka endele lela, oondjuhwa ndhi oombwanawa lela.

Iinamwenyo oyindji oyi holike kaantu ngaashi iikombo. Oye hole okumuna iikombo mbyono ya talika ko yina ombuto ombwanawa hayi vala tayi endelele ngaashi mbyono yomakutsi omanene. Oyi li ya simana ohayi tu pe omweelelo. Oyi li hayi kandula po uupyakadhi momagumbo una eshilanditha noha mono iimaliwa.

Ngele tashi ya puunamapya nuuniimuna aantu otaya hupu mokutekula oondjuhwa. Omuntu to kutha ehala niinima yimwe to yi landa ngoye to munu oondjuhwa pamikalo dha yoolokathana, opo wo wi imonene ko iiyemo okuziilila mokulanditha noshowo osheelelwa.

Edhiya oshowo odhalate omuntu nena ngele toningi oshikunino shoye nenge edhiya lyoye owuna okuli tula molugumbo opo wuli gamene kaanona mbaha vulu oku dhana omeya opo kaya gwile mo medhiya lyomeya.

Ngele tashiya kombinga yoku muna oohi. Oohi odhili hadhi pewa iikulya mbyoka hadhi yili opo dhiikwathele dho dhi koke, oshoka ngele inodhi tulilamo iikulya nenge inodhi pa iikulya nena otadhi si kondjala. Ohadhi pewa ne iikulya opo dhi andjakane.

Omagumbo ngono gomukuti ogo lela omagumbo gamwe omawanawa, oshoka ogeli pehala giilongelelwa, lyo olya gamenwa kondhalate. Omahala ngano omahala gamwe gasimana noonkondo, omawanawa.

Osino. osino oyo yimwe ya simana yo yili nokoshimaliwa sha Namibia. Oyili hayi hokitha aatalelipo. Oyili woo yina ombanza hayi longwa iikutu. Ooniga gayo nadho ogeli odhili dhasimana.

Opena okadhila hoka hakutiwa ehwiyu.. Ndono Lyina omeho omanene, olyo limwe lyatalikako pamuthigululwakalo gwAawambo kutya olya nika uulodhi, ano aantu kageli hole oshoka etilithi.

Uuhi Opu na uuhi uutokele mbono omuntu ho tula ongoma kohi we yi fulila oshilambo e to tula mo omeya, opo nee to tula mo uuhi mboka uushona wokutekula. Ethimbo limwe oto vulu oku wu tekula wokulya, thimbo limwe owo ku landitha. Ohawu kala lela wu na iilonga oyindji.

Opu na omahala mpono omuntu ho vulu okuya, to kutha iipundi wu kale wu li popepi nomulonga nenge edhiya lyomeya, mpono omuntu hoka thuwa po to uvu okambepo okatalala to thuwitha omadhiladhilo goye. Shika ohashi kwathele omuntu, opo wu kale wu uvite uugumbo.

Iikwamboga oyi li ya simana, ngaashi mbino ohatu yi kunu oshoka ohayi kokelele, nena omuntu oho yi kunu neye yi li momikwewo, oya yolokathana nga nee ngaashi; ospinach ano omboga yopaushimba, oyindji lelalela noonkondo.

Ondjuhwa dhoshiwambo odho dhimwe dhasimana oshoka ohadhi dhipagelwa ayenda uuna yeya pegumbo. Oshowo oombaka odhili wo dhasimana onga hadhi munwa dho ohadhi tekulwa wo pamuthigululwakalo pama gumbo gomiiti.

Oongombe Oongombe odho dhimwe ndhoka aanafaalama haya tula koshigunda nenge to ningi ofaalama yoye. Ohadhi lithwa, tadhi vala nenge to dhi dhipaga wu kuthe ko onyama nenge omahini. Oku na wo oombanza hadhi ningwa iikutu.

Aantu oyendji ngele tashiya kombinga yokomikunda oshowo moondoolopa oyeli haya kutha uuhi mbono uushona etaye wu tula nando omoombaali eta ye wu tekula opo wu koke yo ya wape nawa ya ke wu landithe po yiimonene mo oshimaliwa nenge yalye momagumbo

Oondjuhwa odhi li dha simana, mono hadhi munwa. Odhi li hadhi tu pe onyama. Dho ohadhi tu pe omayi ngono omuntu ho landitha kaanafaalama nenge kaalandithi. Oge na wo ovitamine ndjono haku tiwa ovitamine C.

Oondjuhwa ndhi dhomalengendenge oombwanawa noonkondo, dho odhina ombuto ombwaanawa, no ngele owe dhi mono, oha dhi vala tadhi endelele, dho oha dhi vala omayi ove ndji. Koondjuhwa oha ku zi omalwenya ngono ha tu tula kiikutu, osho wo omweelelo.

Aluhe oondjuhwa dhino odhi holike oshoka ohadhi vala omayi ogendji. Ngono omuntu ho vulu oku landitha wi imonene mo oshimaliwa shoye. Oshowo oondjuhwa dhino ohadhi gandja onyama oshowo nando opweya omuyenda oha dhipagelwa ondjuhwa.

Mongashingeyi otu li hatu hupu mokukuna iikwaamboga. Iikwaamboga mbika oyi li oyo iipalutha yotango. Melaka lyoshitakumi ohayi ithanwa cabbage mbyono hayi longithwa okutulwa kosilaye.

Mongashingeyi oondjuhwa odho dhili pombanda mokumuna molwaashoka odho dhili po hadhi gandja onyama hayi endelele osho wo oshimaliwa molwaashoka ngele twedhi munu ohatu dhi landitha po kondando yili nawa dho odhi na aalandi oyendji. Ohadhi kwathele lela noonkondo.

Aantu oyeli haya kala yangundumana komilonga , kiishana hono taya kwata oohi ngaashi omakende opo yaka landithe yi imonene mo iimaliwa yawo. Yamwe otaya fala ngaa komagumbo etaye ke dhilongitha onga oshiyelelwa . Ano shino oshili sha simana unene.

Omuntu monena ndjino ohovulu okumuna oohi tofulu elambo etoli tula omunoko nomeya etotulamo oohi. Thimbo limwe ohali kala nee ewanawa ngele talimonikila oshoka ohokala watala oohi dhono dhili mo. Noshowoo naataleli ngele tayeya okutalelapo ehala ndjono ohaakala ando yedhi tala.

Efuta, efuta olyo ewanawa oshoka ohali hokitha aantu mboka yaza kokndolopa noondolopa, nande yaza kiilongo niilongo taya ende taya talelepo oshilongo, taya tala ne nkene efuta lya longwa nawa, lili nawa, lya shitikika.

Oongombe dhino dhoontsezi, ano oondumetana odho dhimwe hadhi Tu kwathele mokumona ,hatu kutha ko onyama nongele owu na uudhigu oto vulu okulanditha po ondumetana yimwe koshimaliwa shi li nawa e to ikwathele naakwanezimo lyoye.

Elundu , elundu ndino huno kuna oondundu ohadhi adhika ngaashi moNamibia ohadhi adhika mOshomeye mono muna oondundu, mo omo hamukala muna uulithilo wiimuna. Iimuna opena iimuna yimwe hayi lumbu mondundu ongaashi oongamelo noshonosho.

Oohi Oohi ndhino odhi li pamaludhi. Opu na uuhi uutookele, uutiligane, uushunga nena uuhi mbuno owu li hawu longithwa momahala gomatalelopo mono aatalelipo haya tala omaludhi goohi ngono ge li mondoolopa.

Ngele tashi ya komagumbo otu na mo omagumbo gomithigululwakalo mono hamu tungwa oondunda dhi na iithini mono aantu hatu gondjo nenge hatu lala. Ano, ondunda yiithini oya simana, oshoka otayi humitha omuthigululwakalo gOshiwambo komeho.

Embakumbaku Embakumbaku ndino ohatu li longitha okunyanyula omwiidhi nokulima nosho wo okwoopaleka nande omahala ngaashi uupale. Oli li hali tu kwathele noonkondo.

Unene ngashingeyi aantu oye hole okukuna omakunde. Omakunde nenge oofukwa oshika ogongamwe ga talikako haga endelele, na ihaga pula omeya ogendji ngele to ga tekele. Nena omuntu oho ga kunu nee mevi ndono ewanawa lyafa etiligane oshoka olyo lya talikako lyina uuhoho.

Omashina goku lunga ev ano goku vundakanitha uuhoho ngono haga longithwa pamuthika gopandondo ogo gamwe geli haga kwathele ngele tashiya pamapululo gevu ,ano omuntu inopumbwa we oku longitha etemo oho longitha owala oshipululo.

Uuyuni paife sho wa putuka kombinga yuunafalama otu li hatu longitha omambakumbaku ngono hage tu kwathele kutya okupulula, kutya okuteya osho wo okuhumbata iinima mbyono yimwe po iidhigu. Ohatu longitha owala omambakumbaku ihatu longo we nuudhigu ngaashi nale.